man kono tye pii madit pii eni kono tye malac tutwal idog pii man kono tye kweyo i nget kweyo eni kono tye yeya ma ki jengo iye awobi acel tye ma ourku fec matar ki cot ma kala macol en kono tye ma ocung inget yeya man

Man kono tye pi nam pi enini tye madit adada pi man kono tye ka mol kiteko madwong, tekone tye ka weko pi goone bedo kala matar coo aryo bene tye magin ocung ki dog pi man.

Eni kono tye labwo labwo man kono tye ma kone yeyc labworeni kono tye ka ocwalo lebe woko labwor man kono tye i dye lum

Man enini kono tye lutino awobe lutini enini kono gitye gin abic lutino adek tye ma gin okwako ngutgi kacel matidi acel tye ma ocung ki inyimgi ki acel tye ma ocung ki itenge awobi acel kono tye ma ocungo bongone woko.

Man kono tye cuk cuk eni kono tye ki jami mapadipadi i cuk man kono tye jami calo nyanya tungulu muyyembe.

Man enini tye latin anyaka latin anyaka man tye ma ocung ki idog ot ma kiguro ki bao latin enini bene tye ma oruko itetei ki yaka cweta matar latin anyaka enini kono tye ki cokci ityene.

Man eni kono tye latin awobi en kono tye ma obedo i wi kom ma bulu en kono tye ka tic ki laptop. Laptop man kono tye kicibo i wi meja kun i wi meja meno kono tye cimme.

Man kono tye mego matye kacat en kono tye kacato jami mapol tutuwal i kin jami enini tye watermelon labolo mucungwa nanasi ki gar mukene enkono tye ma ogungo omako water melon.

Ma enini kono tye pii madit tutwal i pii man kono tye yeya co aryo kono gitye i pii man co enini kono gitye ka ic ki odoo ma cero pii wek yeya kuwoti

Man kono tye laco matye ka lwoko cinge en kono tye ka lwoko cinge ki pi tap ma tye ka mol ki i kor ot i cinge kono tye cabun en kono tye ma oruko cati ma blue.

Ma enini kono tye mon mon egini kono tye ma guboyo wigi mon egini kono tye cilam gin kono tye ma gubedo mapol tutwal icuk mege enini kono tye mukene obedo abeda mukene ocung acunga.

Man kono tye nam madit adada nam eni tye malac tutwal yeya bene tye i nam i teng nam man kono tye dano mapol jo mukene kono tye ka lwoko bongi.

Eni kono tye lutino awobe lutino awobe eni kono tye gin agwen lutino enini kono gity tye ngwec I bar. Ngat acel kono tye obedo I bar I tend bar Kono tye lutino mukene ma gitye ka neno lutino ma gitye ka ngwecici.

Ma enini kono tye mutoka mutoka tipa mutoka eni kono tye ka onyo ngom i ngete kono tye greader man tye ka yaro kweyo ma mutoka tipa ni tye ka onyo-ni.

Man eni kono tye lutino lutino eni gitye ka tuko odilo lutino eni gitye ma guro bongo pa lugwe odilo i dyere kono tye lapwonygi.

Eni kono tye lutino ma gitye ka myel lutini eni kono gitye lutino anyira ki bene awobe lutino mukene tye guruko kor cati mabedo bulu dako acel kono tye ma obedo i kom kayaka tye ka dongo bul laco acel tye ka dongo bul kun obedo i kom ma bulu.

Ma enini tye ot lega pa cilam ot lega enini konon tye madit tutwal inyim ot lega man kono tye mutaka car ofuk ma ki paking mutaka enini kono tye kala matar

Ma enini kono tye poto labolo poto enini tye madit tutwal dano kono tye ma gutongo labolo ki i poto man laco acel kono tye ki pikipkine labolo ki tweyo itere pikipikin acel bene tye ki anyim ma otweyo labolo matoke co mukene tye ki iteng poto inget labolo ki laco acel tye ma ouruku bongo pa lutuku kala makwar ci omako kom labolo ma kitweyo ite pikipiki

Man kono tye mego ma ocung acunga en tye ma omano pyere ki kitenge nyime kono tye ma griin bap man kono tye ki nyanya ki pii en kono tye ka lwoko nyanya ki i pii ci ketogi i cwan me acata.

Eni ni kono tye gudu madit gudi eni kono tye gudu lam gudi ni kono tye ma kicero ki gin mata mutoka takci kono tye kangwec igunu man iwiye malo kono bene tye yo gudu mukene

Man eni kono tye mwony mwol eni kono tye ma gin oruko otok ma grin i wigi ki mukene tye ma oruko kala bongo monygi ni.

Man eni tye dano ma gitye ka gweyo odilo dano man kono tye ma gurin jo ma gitye ka gweyo odilo ni kono tye mon mon eni tye ma guruko shot ki odilo tye piny

Man kono tye laco laco man kono tye lagwo bongo en tye ki caran inyime laco enini tye ka bwunyo tutwal en tye ma oruko kiyo iwange ki bene tye ki cawa icinge en tye ka tic ki wuci macol me kwoyo bongo.

Ma enini tye mucungwa mucungwa enini tye i kavera lufuku mucungwa-ni tye mapol tutwal mucungwa mukene tye ma kingolo ki yabo yio ci ki cibo i yi luwade ma tye i lufuku-ni

Man tye pii madit tutwal pii enini tye malac adada idi pii man kono tye yadi ma otwi ki yaka bene yeya tye idi pii man dano bene tye iyeya ma tye idi piini.

Man kono tye lutino gin aryo, lutini eni kono gitye i dye poto kweri aryo bene tye ki piny awobi cel tye ma ocung acunga ci omako pyere acel tye ma obedo piny tye ka mato pii ki i dog jerican ten lita.

Man eni tye nyako nyakoni oruko labo wum en kono tye ma oruko cweta nyako man kono tye ki laptop i nyimme en bene tye ka tic ki laptop man.

Man kono tye tyen lutino kwan tyen lutino enini tye ki war kwan war pa latin acel tye ma dong oti woko en kono tye ma oruko cokci makwar latin acel bene tyene tye ma warne pud nen nyen en bene oruko cokci makwar dog fom bene tye ka nen.

A enini kono tye co abiru ma gitye ka tuku ragbi gin kono tye ka ngwec aryo tye ma opoto piny angat acel opoto i kom awobi ma tye ki odilo-ni tye ka mayone